Bur jiko ay ku jirto dhuxul mad madow ah sidoo kale waxa ay ledahay sedax god

Haaf iyo shaatigiisa, haafka waxuu leeyahay midab beer ah, waxaa kujiro cadaan, shaati cadaan xabadkana waxaa kasaaran calaamad cadaan ah.

Meshan waxa yaalo mobel mobelkasi sidokle waxaa ku ag sawirn xawalado oo bangi ah salaam somali bangi okle soon bangi okle bay bangi okle dahab shiil okle ay badanyihiin mobelka midabkisa cadan iyi qalin sidokle qeyb yaroo guri dhisan

Waa siddeed qofood mid kamid ah waxuu ku labisan yahay dareeska askarta iyo booshash, kabo buudbuud madow ah , booshash madow, qoriga madow, nin ayaa wato shaati madow iyo surwaal jeemis ah mid kalana macawis ayuu wataa .

Saddex weelasha Take awayda ah oo shaaha lagu cabayo waxay yaalaan miis banaan ah sido kale mid ka mid ah weel cabitan ah waxa ku qoran organa oo ah Waxa ku jira Cabitaan oo midibkiisa shaah cadeys yahay labada kalena Kalarkiisa Take away oo cad

Biifbaf oo sun baranbaro ah sidookale waxey kujiraa weel sunta loogu Tala galay medebkiisu qeebta kori waa madow qeebta hoosane gaduud iyo oranji

Sidex gabar ay ku fadhiyaan gursi waxa hor yalo miis kursiga midibkisa waa baroom gabdha dugsi sare imtixanka dawalada qalin yar aa miiskas yaalo dharkeey watane waa dhah cadees midne waa wayat

Waa guri oo kuxiran birar Albaabkiisuna waa madow iyo cadaan isku jiro kor waxaa ka saaran kan biyaha lugu keydiyo, baraha waa madow.

Waa jeemis hal xabo ah oo saaran miis kalarkiisu waa baroon, waxaa kudhagan waraaqad cadaan ah magaca kuqoran waa qoraal cadaan ah, jeemiska waa buluug.

Caagag badan oo istaroobari ah cagagan waa jukuled istarobariga waa gaduud jukuled kana waa jukuled

Meebool oo meel banaan yaaloqabta dabada sawir cadaan ah

Waa dad badan oo nadiifiyaal ah ama milaamiley ah naago iyo niman.

Arday dugsi dhexe ah iyo macalinkiis ardayda dharka ay wadtaan waa jaalo macalin funaanad madow wadtaa

Waa koolgeed kalarkeedu qeyb waa cadaan iyo cagaar qeybna waa cadaan iyo buluug.

Meeshaan waa farmashiye labo way fadhiyaan, hal naagna way taagay tahay, nina dhinaca kale ayuu kujiraa iskifaalooyin waxaa saaran daawooyin.

Labo baabuur oo saarif ah iyo labo mooto midabkeedu waa cagaar iyo madow iskugu jira. Baabuurka saarifka waa cadaan.

Midka ugu so horeeyo waa qoor madow iyo dahab wey fara badan yihiin yacni jijinta qorta la gashanayo

Hal jijin oo dahabi ah oo meel banaan ah yaalo.

Waa hal albaab oo kalarkiisu uu yahay jukuleed ama shaax cadeys.

Laba greece kasoo horjeedo mid waa cagaar midna caddaan

Hal nin oo kufadhiyo kursi oo baroon ah asagana waxuu wataa suud iyo caag caafi ah.

Hal sano ka tiinad qoortaaga jirto oo dahab ah

Dugsi ardayda dhexe dharkoodu uu yahay shaax cadeys miisas waa jaale iyo kuraasta.

Waa kuukarka oo afar godka ah qeybta hoose wax ayaa lugu ritaa.

SaxanMidabkiisa cadaan waaye maraq baa ku jiro liin dhanaan labo qaando digsi oo laba qaando ku jirto

Shan kursi oo midibadisa iyo qaybta hose oo yahay, Dhirirkiisa madow

Dad badan oo masaajid fafadhiyo qaarkood way taagan yihiin qaarkoodna way fadhiyaan dad iskugu jira qamiisyo qaarne surwaal.

Waa fiyoore iskugu jiro oranji, gaduud iyo shaax cadeys.

Surwaal jeemis ah oo labo xabo ah midabkiisu waa buluug waxuu kujiraa salan ama boonbalo.

Waa layrarka wax lugu aqristo qeybta kore waa shaax cadeys ah, bahalka uu kutaagan yahay waa madow, miiska waa cadaan.

Oo cagaar buluug oranji isku jiro

Hal matarafoon oo kelidiisa ah xeradiisana laalaaban, matrafoonka midabkiisa waa madow.

Stadium koonis dadka fara badan ayaa isku imaaday qaarna garoon ku jiraan maaaliyada ay wadtaane waa gaduud iyo cadaan labadba

Bahala alaabta lagu dhaqaya godka ah iyo tubada midabkiisa wuxuu yahay madow qalabkiisa oo dhamays tiran

Almuniyam iyo rooti, keeg iyo rooti hambeegar ayaa meesha saaran.

Waa mukureyfka lugu kululeeyo cuntada, mukureyfka waa labo dabaq le qeyb kor iyo qeyb hoose midabkiisu waa madow.

Sedax baabuurka wa weynka cara gadiska ah iyo baaburka cagcagfka ah midibkiisu waa cadaan sido kle cagacagfka midbkiisa

Daah oo madow iyo cadaan ah oo qafiif ah sidoo kale mukeyf iyo nalal ayaa kudhagan.

Waa labo caag midabkiisu waa cadaan qeybta korna waa daboolka.

Waa laami oo dhisan sidoo kale mooto gaduud iyo jaale ah ayaa soo socoto.

Shan xabo oo miis ah iyo afar nin hal nin waa fadhiyaa sedax nina wey taganyihiin miisaska waa faaruq waxba ma saarno

Shankartoon kartooma kale aya ka danbeeyo sidoo ksle waxa saaran maro cadaan ah waxa ku jiro

Hal wiil oo wato shaati xanan ah iyo jeemis buluug ah, afar gasac ayaa horyaala oo nuuna laak ah.

Noooh kalarkiisu waxa weeyaan jaalo midabkiisu waa madaw qaybta korana waa muraayado midkakalana waa midka silsilada wareeganayo

Waa nin waxa uu wataa shaati cadaan ah iyo jaakad madow ah

Ul Cambuuulo iyo jabaati jar jarn oo digsi cagaar ah ku jiroWaxuuna yalaa meel banaan ah